Anisan'ny tena manamarika ny vehivavy sy maneho ny toetrany ny karazana tavolo misy aminy. Matetika mirandrana fa matetika ihany koa rehefa any anaty fombafomba, anaty fotoana iray izay mampiavaka azy dia vahana ny volo ary tsy azo bangoina, toy ireny anaty ireny fahafatesana ireny.

Fitaovana fampiasana an-jaridaina na ihany koa eny amin'ireny tanimboly ireny. Ny lohany dia toa vita avy amin'ny vy ary fisaka dia fisaka. Ny tahony kosa dia vita amin'ny hazo ary lavalava tokoa.

Tsy mba manontany tena ve ianareo hoe : fa maninona ary any anatin'ireny vaovao ireny, toa ohatrany ny ratsy foana no miseho fa ny tsara toa atao misisika kely ery amin'ny sisiny ery? Toa izany ny lohateny noetin'ny "inona ny vaovao" : nohon'ny asarotam-piaro, maty notsondromin'ilay rangahy antsy ny vadiny.

Eny amin'irony fivarotana amoron-dàlana ireny izay ao anaty trano tena mipetraka tsara no ahitana karazana vokatra mitondra hazavana, mandeha amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro, ary azo atao vahaolana tsara mihitsy amin'ny olan'ny jiro eto amintsika.

Anisany mahasarika ny ankizy hamaky gazety ny fahitana irony kilalao ao anatiny itony ; misy ihany koa ireo tantara kely na fampihomezana izay ataony ireo mpanamboatra ao anatiny mba hahafahana miala voly.

Rehefa tafavory izay ny vehivavy dia na izy ireo handeha hiantsena na izy ireo hikarakara hoho, hany ka mandany vola maro dia maro tokoa mba hampatsara izany hohony izany satria tena miraiki-po be amin'izy io izy ireo.

Tokontany nahalehibe satria tao no nianarana ary tao ihany koa no nahitana fiainana. Tamin'ny kilasy famaranana moa izany, anisan'ny efa voasazy tokoa rehefa ilay tara indrindra moa fa lava volo iny.

Rehefa mandeha eny andalambe eny dia ahitana karazan-javatra. Matetika misy olona marobe izay be kizitina, misy kosa anefa ny miramiran-dava. Ahitana karazana fiara fitaterana ihany koa any : ao ny kodiarandroa, ao ny fitaterana kely ary ao ny fitaterambahoaka. Misy ihany koa ireo mpivarotra amorondalana marobe.

Araka ny karazany avy ny fampiasana ny ovy misy ny andrahoana ka atao boribory ihany. Misy kosa ireo atao lavalava ka endasina tsakotsakoana ary tsy latsa-danja amin'izany fa anisan'ny lafo ihany koa ny atao anatin'ireny selofanina sy boritra ireny na ihany koa tavoahangy kely izay ovy voaendy.

Toeram-pisotroana iray eo Ambohijatovo eo no tazana amoron'arabe satria akaikin'ireny fijanonan'ny fiara fitateram-bahoaka ireny, hany ka vao midina ilay rangahy anankiray dia avy hatrany dia mamantana ao ka tsy tafody matetika.

Toeram-pisakafoanana lehibe izay tsara haingo tokoa ary tsara endrika ka manintona ireny mpizahatany sy mpanjifa ireny. Misy seza sy fanaka tsara tarehy, ahitana latabatra ary misy elo izay afaka manaloka rehefa mahamay ny andro.

Fanafody maro be izay hitantsika eny an-dalana eny rehefa ilay mandehandeha iny ; vokatra vita amin'ny akora voajanahary daholo izy ireto ary tena manampy tokoa satria fanafody ara-pomban-drazana.

Soratra iraika amby roapolo miloko mainty be, tokotany fotsifotsy misy soratra ihany koa eo akaikiny ary toa mifandraiky amin'ny resaka mozika izany raha ny fahazahoako azy toa tsara ery ny paoziny.

Toa mampahatsiaro ahy horonan-tsary mihetsika anankiray izay nahitana tovolahy lehibe mpanao hatsikany rehefa mahita irony satroboninahitry ny mpanjaka irony ; nomeny ny tetiny ilay ramatoa ary torana avy hatrany.

Firavaka iray izay miloko volom-bolamena. Ny lohany dia ahitana litera mitondra ny anaran'ny tompony ary ahitana lolo anankiroa miaraka aminy mampifandray ny tady roa.

Ny vaovao tselatra ! Ny lohatenim-baovao anio dia mikasika ny fandalovana olona malaza iray teto amintsika, ka nahitana fisandohana izay niteraka fisolokiana ka tratran'ireo mpitandro ny filaminana.

Tavoahangy plastika anankiroa no mitandahatra : ny iray botabotakely fohifohy, ny iray kosa lavalava mahia. Toa mampahatsiaro ireny mpifankatia ankehitriny ireny izany ; fa miverina amin'ilay tavoahangy, misy loko mavomavo ivelany ary soratra mantimainty.

Vaovao tselatra ! Ny gazety Taitra Maraina dia manolotra irony angom-baovao irony izay mahakasika ny pôlitika eto amintsika. "Tsy azo ihodivirana ny fisokafana raha te hampandroso" ; ao ihany koa : "Ny famerenana ny antom-bola : efa maro ny nangataka ny azy".

Modely kely anankiray izay miloko maintimainty. Toy ny tapak'olona ilay izy satria ny tapany ambony ihany no tazana. Ametrahan'ny olona firavaka izay miloko volom-bolamena ary misy vatony miloko volamena ihany koa vita avy amin'ny boribory.

Fitaovana kely anankiray fampiasa iadiana tany, toa misy vy ny lohany mizara roa izany, misy tahony vita amin'ny hazo ihany koa miloko fotsifotsy. Mipetraka eo ambonin'ny tany izy ity fa reraka avy niasa.

Afaka atao amin'izay toerana tiana itiavana azy ny latabatra fisakafoanana, matetika anefa dia misy ao an-dakozia, matetika konkoa eo akaikin'ny efitrano fandraisam-bahiny ahitana latabatra seza.

Ramatoa lehibe iray izay malaza somary masiaka. Manao solomaso izy, fohifohy volo manao akanjo maintimainty ary mipetraka eo ambony seza izy raha miresaka amin'ny mpiara-miasa aminy momba ny raharaham-pirenena.

Tetezana lehibe iray izay misy takelaka misoratra hoe " Tsy azo anariana fako: tanàna madio, lavitry ny aretina, lavitry ny rofy" izay miantona eo amin'ny toerana fiandronan'ny rano.

rahangaha lehibe anankiray fenintsikontsiky satria avinandray fahefana izy mitazona ity taratasy navoinafindra tamina azy ity miloko volomboasary ny fetendany manolobaka fotsy izy ary ny velany kosa mentimenty tsy adiany ny solomaso satria io ny manamarika azy

Ramatoa lehibe iray, izay manao solomaso. Miteny eo anoloan'ny vahoaka marobe izy ary anisan'ny olona manam-pahefana eto amin'ny tany sy ny firenena raha jerena izato fitafiny miaraka amin'ity loko mainty sy mena ity.

Asa tanana iray izay vita avy amin'ny penina ranoray. Miloko maintimainty sy fotsifotsy ilay sary ary misy tovovavy izay mitsiky ary hita fa tena mivoaka tokoa ny endrik'ilay izy.

Voankazo toa hafahafa, toy ireny biby lehibe izay nampijaly ny olona nandritra ny taona sivy ambin'ny folo sy roarivo ireny. Miloko maisomaitso, misy maranidranitra. Mety fotsifotsy angamba ny ao anatiny raha ny fahazoako azy.

Tovovavy izay manao taovolo tsara tarehy, somary malama ary tena mangirana tokoa, miloko maintimainty ranoray izany, manao kavina miloko fotsifotsy izy, ary ny akanjony dia toa maintimainty ihany koa. Tena manendrika azy tokoa izany hakantony sy ny taovolo ataony izany.

Tanàna lehibe izay tena miavaka ary tena voahaingo sy voakarakara tokoa. Ny trano ngeda dia ngeda ary ahitana fitaratra avokoa ny toerana rehetra. Ny zaridaina kosa voakarakara tsara ary toa azo atao fefy ihany koa izany.

Misy olona dia tena mahay mivarotra mihitsy satria ataony toy ny haingo trano ilay izy hany ka vao mitodika ny masonao dia toa voasarika hatrany hoe : raha ao amina izao ity dia tena tsara tokoa ; ka toy izany ny fivarotan'ilay ranamana anankiray izay ny haingo trano ary eo ihany koa ireo kojakoja fampiasa andavanandro.

Fitaovana izay ilaina raha toa ka hanapaka irony hazo irony. Mampalahelo satria izay nangalana ny tahony ihany ity no hamelezana sy hanimbana azy satria ny lohany vita avy amin'ny vy maranitra ary ny tahony dia toa avy amin'ny hazo.

Ny famakiana boky matetika dia amin'ny alalan'ny fahaizan'ny mpanoratra azy misintona ny olona anankiray amin'ny alalan'ny soratra, ny lohateny ary indrindra indrindra fa ny sary ampiasaina eo amin'ny fonosany.

Asa tanana mahavariana sy mahafinaritra kely ity iray ity , izay ahitana trano kely dia kely misy ny fiainana lehilahy anankiray izay mitoto vary anaty laona izy izao. Ary ny fandrinany kosa dia somary mikorontana.

Fiara miloko fotsifotsy izay taraiky ao anaty fitohanana, misy kodiaran-droa ihany koa ery akaiky izay miloko mangamanga ; ipetrahan'ny tompony ary amin'ny sisiny dia ahitana fiara tsy mataho-dalana sy fiarakaretsaka izay miantsona eo akaiky.

Fivarotana amoron-dàlana izay maneho fahavononana, ady ary ihany koa fanantenana mba hitovy amin'ny rehetra mba hisakafo ho velona soamantsara. Ny entana harantiny amin'izany anefa dia vitsy tsy maro anisa fa izay takatry ny vola ihany.

Raha vao seranan-tsambo no resaka dia tsy maintsy mahita sambo aloha voalohany indrindra fa tsy hadino koa ny ranomasina lehibe izay mampitohy firenena anankiroa. Midika ihany koa izany fa vola maro be no mifamezivezy eo ary entana maro be ihany koa. Anisan'ny manan-karena noho ny tenanay izany.

Tena ankafizin'ny tovovavy tokoa ity volo miolakolana ity ka anisan'ny mahasarika azy ireo mandeha eny amin'ireny mpikarakara volo ireny izany satria eny no mahay manao azy. Indreto izao dia mangirana tsara ery ary mamirapiratra ny lokony.

Asatanana : zava-bitana tovolahy anankiray Malagasy, no tazana amina hazo anankiray, toy ireny raoby ireny ilay izy nefa ihany koa toa zavatra anankitelo mitambatambatra, izany ny maha hosodoko sy maha asatanana azy ireny ka mampanontany tena hoe : inona tokoa, nefa dia mahaliana.

Vaovao tselatra ny gazety "taratra" dia faly manolotra anareo no lohateny anio : "hita tao anaty lava-biriky ramatoabe maty voakapa famaky". "Namonjy any am-piangonana mpivady niara-nipitika teny ambony kodiaran-droa".

Izay hita rehetra toa vita amin'ny vato avokoa na ny andrin-jiro izay tsy mitondra herinaratra, na ihany koa ny trano fiangonana izay ahitana famantaranora eo alohany ary ny tilikambo dia ngeza dia ngeza tokoa. Mafy dia mafy izao izao trano izao.

Fitaovana anankiray izay fampiasa sy hita eny amin'ireny tsenam-barotra lehibe ireny satria filanjana. Amin'io no ametrahana ireo entana ka mivoaka eo amin'ilay takelaby kely anankiray eo ny lanjan'ilay sakafo na ilay entana vidiana.

Trano lehibe miloko fotsifotsy, ahitana rihana marobe, anaky efatra eo eo, ary efitrano izay araka ny karazany avy. Ahitana fianakaviana maro samihafa ao amin'ny toerana.

Anisany misy karazany maro be ny vorona. Ao ireo kely dia kely toy ny fody, fa misy ihany koa ireo izay tena lehibe dia lehibe, na ny volony, na ny nofony, na ihany koa ny tendany. Tena mampatahotra raha mifanena amin'izao amin'ny andro alina.

Fitaovana marobe fahatsiarovana no tazana eo ambon'ny latabatra miloko maintimainty, fotsifotsy, menamena, ranombolamena. Misy ihany koa toy ny ravin'ala ny paoziny ka mahafinahitra tokoa azo atao fahatsiarovana tsara.

Famantarana ora izay tena mihaja sy tena kanto tokoa, ny sarisary ao anatiny dia toa maneho izany fahatsarana izany ; manondro amin'ny roa ora sy sasany mahery dimy izy ity.

Firavaka marobe araka ny karazany avy izay haranton'ilay mpivarotra eo an-tsena mba ahafahan'ireo mpividy misafidy : ao ireo miloko fotsifotsy, misy ny loko mangamanga ary ao ihany koa ireo manana loko samihafa, misy vita amin'ny varahana izy ireo, misy vita amin'ny vangovango ary misy akora marobe ampiasaina taminy.

Tanànakely anankiray, izay efa ela dia ela tokoa no nanorenana azy satria somary efa misy simba ilay izy kanefa mbola tena hita ny tanjaka sy ny fahaiza-manaon'ny mpanambotra azy fahiny; misy lavarangana ilay izy ary ahitana zava-maniry marobe manaingo azy.

Ny gazety ''Valosoa vaovao'' dia manisy lohatenim-baovao miisa efatra lehibe ary ahitana dokam-barotra kosa ny ambany, ilay lohateny anankiefatra dia ahitana sarin'olona iray roa telo miresaka ary ny soratra kosa miloko menamena.

Karazana zavamaneno izay tena tian'ireo mpanakanto taloha, ahitana tady vy efatra ary vita avy amin'ny hazo. Itony angamba ilay antsoina hoe kabosy ary tena ahaizan'ny mpanakanto mampandihy olona.

Rehefa ilay ao anaty fitateram-bahoaka iny dia toa milamina erỳ ny fiainana mijery an'ireto olona any ivelany : ao ireo mivarotra, ao ireo miandry mifampisisika mba hiditra ao anatin'ilay fiara, ao ihany koa ireo mandehandeha izay manao ny fiainany.

Tena zava-dehibe amin'ny lahy ihany koa ny taovolo fa tsy ny vehivavy ihany ka izay no mahatonga azy ireo tena sarotiny amin'ny fisafidianana ny mpanety izay mandray azy mba ho tsara tahaka izao ny paozin'ny taovolony.

Tsena lehibe iray izay amoron-dalana no ahitana karazan'entana indrindra fa ny sakafo : misy ireo anana izay fanao loaka, misy ihany koa ireo voamaina maro be sy ny hanin-kotrana izay tazana amin'izany.

Andriambavilanitra iray izay manao roby lavabe, miloko mangamanga miaraka amin'ity kiraro fotsifotsy ity, tsy adino ihany koa ny poketra maintimainty izay ho entiny ary indrindra indrindra ny solomaso izay miaro amin'ny masoandro anaovany.

Mampanontany tena hoe ny toerana ve no mihatery sa ny vahoaka no mihabetsaka, satria rehefa ilay mandeha eny an-dalambe eny dia toa lasa toa mifampitakosina hany ka mahatonga sorisory matetika rehefa maika na anaty fahatezerana iny.

Toeram-pisakafoanana iray izay tena milamina tokoa ary madio ka mahatamana, misy seza maintimainty ary latabatra maintimainty ihany koa, tsy adino ny elo izay miaro ny mpihinana amin'ny masoandro.

Tranom-barotra lehibe izay mivarotra kojakoja. Anisan'izany ireo fitaovana fampiasan'ireo mpanakanto : zava-maneno. Ao ny azo tendrena, ao ny gitara ary misy ihany koa ireo fitaovana fampiasa amin'ny andavanandro.

Trano lehibe iray izay ahitana rihana maromaro eo amin'ny telo na efatra eo, vita avy amin'ny rarivato izy ity ary ny lokony dia fotsifotsy ary mangalatra ny lokony ilay vato nanamboarana azy, feno fitaratra moa ny avy ato anoloana.

Fiaramanidina anankiray ahitana loko manga fotsy ary mainty. Ny fiaramanidina moa dia nalaina endrika mba hitovy amin'ny vorona ary misy karazany maro izy ireny. Misy ny fiaramanidina lehibe izay mahavita mitondra olona maro kokoa ary misy koa somary kelikely.

Tsy ny kibo ihany no voky raha toy izao ! Fa ny maso ihany koa satria ahitana takela-by marobe eo amin'ilay toeram-pisakafoanana. Toa misy zavatra mampiomehy ary eo ihany koa ireo sakafo izay amidy ao misy seza sy latabatra azo ipetrahana tsara ary hakana aina.

Ny boky dia anisan'ny manampy lehibe satria ahitana ny valin'ireo fanontaniana mipetraka izay tsy misy mpamaly. Toy ny boky iray izay mitondra ny lohateny momban'ireo ray aman-dreny izay nisaraka. Miloko mavomavo ny fonony ary toa ahitana sarina fanalahidy misy anarana dada sy mama.

Anisan'ny taovolo tena mampiavaka sy mampiseho ny maha-izy azy ny tovovavy anankiray ny volo mirandrana. Eto dia misy kisarisarina fo kely no nataony tamin'izany ary tena mahafinaritra tokoa ny mijery azy.

Voninkazo iray miloko mavokely izay efa tena mivelatra tokoa, tsara fofona ery ary manintona ny zatovovavy, azo atao fanomezana ho azy ireo.

Arabe lehibe iray izay ahitana lavaka ka mila fanamboarany. Indreto tazantsika misy vovoka, fasika ary vato izay efa mivonona amin'izany fikarakarana azy izany.

Ramatoa lehibe izay manao akanjo mihaja no tazana mitsikitsiky. Manao lokomena, ny solomasony ihany koa dia miloko mangamanga, ny volony nolokoiny ary mihorongorona kely ny atỳ amin'ny fotony.

Sary fanehoana iray izay manamarika orinasa mikirakira irony kilalao ireny, kilalao izay amin'ny horonan-tsary mietsika ary toa misy kisarisary loko menamena maintimainty.

Tovovavy anankiray no mitsikitsiky feno haravoana ny masony, somary misopirana ary ny akanjony dia fotsy ranoray. Ny volony kosa nataony mirandrana ary lava dia lava. Ny pôketrany dia miloko menamena ary ny tadiny dia toy vita avy amin' ny lamba ireny.

Ny voamaina tompoko dia anisany sakafo sy loaka tena tsara ary tena ilaina tokoa satria rehefa ny amin'ny toerana tsisy vata fampangatsiahana ireny dia maharitra izy ary azo atao laoka foana na rahoviana na rahoviana.

Sainam-pirenena lehibe izay tsara endrika tokoa ; miloko mangamanga lehibe ary ahitana sarina vorombe manidina. Eo amboniny kosa misy sarina masoandro miloko mavomavo.

Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny no ahitana fanaka izay tena tsara, ahafahan'ny olona mipetrapetraka rehefa ilay miresaka iny. Misy latabatra iva ihany koa ahafahana mametraka ireo entana izay ilaina, misy haingon-trano ihany koa.

Tovolahy anankiray izay toa manao kavina, misolomoaso maintimainty. Ary ahitàna volombava mirafitra tsara. Ny volony ihany koa dia toa hafa kely ny taovolo satria mitsitokatokana kely ilay izy.

Ny any ambanivohitra dia tsy tapaka fialamboly ary tsy tapaka asa ihany koa satria na inona na inona fotoana misy anao dia azo atao daholo. Matetika mijinja vary, matetika mamafy vary ary matetika afaka mikapoka vary.

Toerana fiangonana: izay miloko fotsifotsy lehibe dia lehibe tokoa ary misy hazo fijaliana eo anoloany, misokatra ny varavarana idirana ao ary toa tsy misy olona ao anatiny fa efa alina ny andro.

Maro be ireo trano izay tena mahatalanjona sy mahavariana tokoa satria nanana ny haingam-panahiny tokoa ny tompony tamin'ny fanamboarana azy, ka ny firafitrany dia toa mahafinaritra ery sy manintona ny maso.

Biby iray izay tena ankafizin'ny mpaka sary ny mijery azy tsy inona izany fa ny vitsika. Vitsika dia biby tena kely ato amin'ny tontolon-tsika olombelona kanefa anisan'ny mandray anjara feno amin'ny fiainan'ny zavaboary izy.

Rehefa ilay tapitra iny ny taom-pianarana dia fomba ny mitady sonia izay atao amin'ny fahatsiarovana rehetra izay hita. Ny an'ity tovolahy iray ity dia ny akanjo fanaovany rehefa hanao fanatanjahantena tany am-pianarana no nalainy ka nomeny ny namany ho ampiana soratra.

Boky maro be amin'ny karazany avy ; izay maneho irony horonantsary mietsika natokana ho any ankizy. Ao ilay tantaran'ny liona lehibe ; misy ihany koa tantaran'ilay mpanjakavavy.

Rehefa ilay mafana ny andro satria miposaka be ny masoandro dia tsara tokoa ny fisian'ireny fiandrasana fiara fitateram-bahoaka ireny satria afaka mipetrapetraka tsara ary afaka mialokaloka maka aina.

Ramatoa iray izay mipetraka eo ambony seza ary manao akanjo mamirapiratra izy, ny patalohany kosa dia somary tery ary ny firavaka anaovany dia toy ny miloko volombolamena avokoa miaraka amin'ity lokomena eo amin'ny molotran'ity .

Firavaka anaky iray izay miloko volom-bolamena ny rojony ary ny lohany kosa dia sary tanina firenena izay miavaka amin'ny sainam-pirenena miloko mena, maintso ary fotsy.

Rehefa ao am-pianarana matetika dia tsy ny fianarana ihany no ataon'ireo ankizy mpianatra fa misy ireo mitabataba misy miresaka misy mitady vady ary ao kosa ireo izay matory satria variana ny asa ny alina

Fiarakaretsaka roa izay miantsona antsisin-dalana izy ireo, miandry mpandeha izay manakana azy. Ao aoriana dia misy fiara fitanterana ihany koa izay miloko maintimainty ary ahitana kodiarandroa mandeha.

Tranom-bakoka iray izay miloko fotsy ranoray. Ahitana ireto zavakanto marobe izay vita amin'ny akora maro samihafa. Misy kisarisary, misy vatan'olona, misy sary tanana ary misy sarina olona ihany koa.

Ny fahaizan'ny olona anankiray matetika dia tsy ny zavatra ampiasainy fa ny zava-bitany, matetika ny mpanakanto na ihany koa ireny mpahay zava-kanto ireny dia amin'ny alalan'ny zava-bitany no hitsarana azy indrindra indrindra fa ny mpanao hosodoko sy ny mpanao asa tanana.

Anisan'ny mahatsara ny famakiana boky ny fahafahana mitady valiteny amin'ireo fanontaniana rehetra izay manitikitika ny saina, kanefa tsy misy mamaly atỳ amin'ny tena izy ; marobe ireny karazana boky ireny.

Mahafinaritra ery ny mahita andriambavilanitra miasa, satria tena mana-talenta ary amin'ny fo tokoa no hanaovan'izy ireo izany indrindra moa fa ny fanjairana. Manana ny fitaovana fampiasany izy ary tena miankina fo be amin'izy ireo.

Anisany asa tena tsara ihany koa ny fanaingona ny trano satria sady maneho ny talenta maneho ny fahaizamanao no anisany manisy endrika ny toerana honenan'ny olona anankiray ary anisany mahatamana tokoa izany.

Fivarotana sakafo kely izay azo tsakotsakoina rehefa ilay noana iny. Voafehy ao anatina fefy iray izy. Misy latabatra menamena misy seza ihany koa ary fitaratra ametrahany an'ireo vokatra ireo. Misy andrin-jiro lehibe manodidina azy.

Misy fomba sy oham-pitenenana iray izay malaza lazain'i tanora hoy izy hoe: "mampitodika amin'ny tsy misy dikany toy ilay ratsy tarehy manao ranoamanitra". Tena marina tokoa izany sady mampiomehy, kanefa ao amin'ilay tsenam-barotra ato ambadika ato misy, raha toa mitady ianareo e!

Tanàna lehibe iray izay misy trano miloko fotsifotsy ahitana rihana iray ary misy lavarangana mahazaka hanovana fety. Tsara endrika tokoa ilay izy satria misy fitoerana voninkazo izay afaka hambolena.

fanisanyahabedy anaha foany izany famankinaboky izany satria za olona mpianatra kanefa tsy tia an'izany mamakympoky izany ary avy eo nampiderynatao amin'izany fampianarana fa mpitain-davitra izany ka tsy maintsy nanomboka namaky faratr izany dia tsy afaka

Ohatry ny hafahafa ihany no mieritreritra an'ilay lavarangana kely, toa vita avy amin'ny fefy, miloko maintsomaintso manasaraka varavarana anankiray, ary lalana hidirana mankao atrano. Inona ny ilavana an'ireny ? Dia fa maninona ihany koa no ambany rihana no ampiana toy izany ?

Mila manan-talenta tokoa ny mikirakira ny volon'olona, fa tsy hoe rehefa te handray dia mandray. Anisan'izany ilay tovovavy anankiray izay, manan-talenta tokoa izy hany ka maro be ny mpanjifa mankeo aminazy.

Anisan'ny zavatra tena ankafizin'ny vahiny tokoa izany mandehandeha izany. Mandeha mijerijery ireny tanàna, rehefa tonga aty Madagasikara ; kanefa ihany koa dia manao fanatanjahantena izy ireo ka mitondra an'ireny enta-mavesatra ireny. Matetika ihany koa miampita amin'ireny tetezana ireny ary tsy misy tahotra satria efa zatra.

Hafa ary samihafa tokoa ireny olona manana finday izay misy marika "paoma efa nisy nanaikitra" ireny ilay izy satria rehefa maka sary dia tsy ny tarehy velively no aseho fa ilay finday. Tsy aiko aloha na izany no tena modely na ihany koa izany no malaza eto amintsika fa dia mba hanandrana ihany koa ny tena rehefa manana.

Tsena fivarotana iray amoron-dalana ahitana vokatra maro dia maro indrindra fa ny sakafo fihinana. Misy ny legioma, misy ihany koa ireo voan-javatra kely izay azo ampiarahina amin'ny sakafo mampatsiro ny nahandro.

Irony boky irony dia ahafana mahazo valiteny ho an'ireo fanontaniana hapetraka ao ka mbola tsisy mamaly ankehitriny. Feno fahalalana sy tombony be ny famakiana azy ireny.

Ireny firavaka ireny dia anisany'ny zavatra tadiavin'ny olona anankiray vao mifoha izy satria manamarika ny fanomezana na ihany koa fahatsiarovana olona anankiray izany ; indrindra indrindra fa ireny vita amin'ny volafotsy ireny.

Tadidiko tsara, efa nipetraka teo amin'io fitoeran'ny mpijery io aho ary tena nafana dia nafana tokoa ny fifaninanana tamin'izay fotoana izay. Somary aka-ndaka baolina ary eo ihany koa ny fandakana tongotra tamin'izany.

Sary famantarana orinasa anankiray na fikambanana iray ny IRATRA izay mivohy ny hoe : "Ny hazo no vanon-ko lakana". Raha ny fahitana azy dia toa fikambanana mikolokolo sy miaro irony zavakanto irony.

Mampiavaka tokoa ny olona fahiny ny fomba fitafy izay mirakotra lamba. Matetika dia fotsifotsy izany. Hita ihany koa ireo lapa izay manendrika ny tanàna amin'ny firafitran'izany trano izany.

Vokatra marobe izay vita avy amin'ny akora voajanahary toy : ny tongolo gasy, ny sakamalaho, natao hampiasaina amin'ny volo izy ireto ary araka ny karazany avy, misy amin'ny tavoahangy, misy toy ny savony ary misy ao anaty zavatra boribory.

Anisan'ny tena mampatahotra sy tsy dia misy mpanatona tokoa ny voay raha amin'ny endrka biby. Nefa kosa amin'ny olombelona dia be dia be ireo andriambavilanitra no manatona ny voay sy tia azy ireny kanefa kosa dia ilay any anaty rano dia tsy dia manaikitra firy.

Fitaovana izay ilain'ireo mpandrafitra na ihany koa ireo mpikapoka ahitana fandraka, ny lohany dia vita avy amin'ny vy matanjaka ary ny vodiny kosa dia toa avy amin'ny hazo.

Izy ity dia firavaka maromaro fatao amin'ny tànana, vita avy amin'ny hoditra ary tena tsara tokoa, azo atao fahatsiarovana ary ny faharetany dia mety ho ela vao simba izy. Eo akaikiny ihany koa dia misy firavaka azo atao amin'ny tenda, vita avy amin'ny vangovango.

Karazana fitaovana izay tsy maintsy ananan'ny tanora ankehitriny, miloko fotsifotsy, atao amin'ny sofina izy ireny ary matetika dia tena mahabedy satria tsisy an'izy ireny aza tsy maheno maika fa tsentsina azy ireny, izay ilay fomba fitenin'ireo reny afrikanina.

Fiara tena raitra tokoa no tazana eo an-tokotanin'ilay orinasa lehibe izay fandraisambahiny manjelanjelatra avokoa izany ary hita fa tena olona manam-bola tokoa ny tompony satria na ny fipetrahana ao amin'io toerana io aza dia tsy vitan'ny vola kely.

Takelaby lehibe izay fanaovana dokam-barotra no nampiasaina orinasa lehibe, ahafahana miresaka momba ireny fomba fahazoana herinaratra mandeha amin'ny alalan'ny masoandro ireny ; misy karazana jiro ihany koa hita amin'ilay izy.

Boky iray izay anisany manan-danja mihitsy ka satria miresaka momba ny loharanon'ny Andriana Nanjaka teto Imerina. Ao avokoa izany ireo tantara rehetra nandalo teto Madagasikara.

Rindrina lehibe iray ahitana takela-by fanaovana dokam-barotra ampiasaina orinasa malaza eto amintsika. Misy sarina mpanankanto tovovavy ary eo ny soratra izay tolotra ataon'izy ireo.

Karazana finday izay efa nampiasaina ela be taloha tany, miloko fotsifotsy ary mbola ahitana ireo bokotra iray ka hatramin'ny aotra izay ahafahana manindry ny laharan-tariby.

Biby farak'izay kely dia kely, kiritika tokoa, miloko volomboasary ary toa karazany hafa mihitsy ny paoziny. Ahitana tongotra manifinify kely miisa enina izy, ny masony ihany koa dia somary ngezangeza raha noharina amin'ny vatany ary toa misy tandroka ny paoziny.

Sainam-pirenena izahay manamarika ny tantaram-piainana ireo firenena tsirairay avy, anisan' izany ny saina miloko mangamanga, mavomavo ary ahitana tely zoro miloko fotsifotsy amin'ny sisiny ankavanana. Tena manana ny maha-izy azy tokoa ny firenena iray.

Karazana biby izay anisan'ny tena mampatahotra satria mety mahafaty kanefa ihany koa anisan'ny ankafizin'ny ankizy kely satria nijery ilay horonan-tsarimihetsika izay mitantara olona anankiray mpanavotra izay.

Misy ny tovovavy dia mahay maka sary na ny fihetsika ary dia efa hita hoe matihanina tokoa izy : ny akanjo anaovany dia toa misy voninkazo maro be ary rebareba ka hatraty ambany ilay izy, ny kiraro miloko fotsifotsy ary ny ivelany kosa misy akanjo miloko maintimainty.

Ny boky dia anisan'ny fialamboly na dia eo ary ilay saka kely izay tena namana manelingelina satria dia na ny biby aza dia toa liana ihany koa amin'ny zava-tsoa entin'izany boky izany.

Toeram-pisakafoanana ahitana seza sy latabatra, izay mety hampifandray olona ao, mety hampitombo fifankatiavan'ny olona roa ary mety ihany koa hampilamina rehefa ilay noana iny ny tovovavy ary eo ihany koa no mampifandray ny mpinamana maro samihafa rehefa ilay hiaraka hisakafo iny.

Mpivarotra maro be izay mitoby eo Ambodifilaho eo ahitana karazan'entana toy ny : tsakitsaky, voankazo, ao ihany koa ny legioma. Misy ihany koa ireo mpitondra kodiaran-droa.

Biby miloko maintimainty somary lehibehibe izy toa misy saoka anankitelo. Ny masony miloko maintimainty ary ny vatany toa ohatrany miosotra menaka be. Ahitana volombava kely ihany koa eo amin'ny vavany.

Mampiafaka ny fiainan'ny ambanivolo irony trano tsotra nefa tsara manendrika ny tanàna, vita avy amin'ny vato na tanimanga matetika ary ny tafony kosa dia tsotra satria na mololo na bozaka no anaovana azy.

Ny tanàna anankiray samy manana an'ilay fiantsenana iny, ary misy an'ilay tranombarotra lehibe izay atsoina hoe Betsileo. Samy manana an'iny betsiny iny daholy kosa aloha ny tsiraiiray avy, ahitana ny karazana zavatra rehetra na sakafo, misy kojakoja ihany koa ary ao matetika.

Tena mampiavaka ny any amin'ny faritra tokoa ny trano toa itony vita amin'ny hazo itony satria tena tsotra sady tsara. Misy mitafo ravinala izy ireo ary misy fotoana mitafo vy. Io misy andriambavilanitra mikarakara sakafo, manodidina azy feno ankoho marobe.

Tena mampiavaka ny any ambanivohitra ny fomba fanaovana ny trano fonenana izay tena tsotra nefa mafy. Vita avy amin'ny tanimanga izy ity ary tsy latsaky ny roapolo taona eo ho eo.

Ny volon'ny tovovavy ankehitriny amin'izao dia somary tian'izy ireo rehefa ilay miloko iny, misy karazany avy : misy mena, misy mavo, misy toy ny volombolamena fa matetika dia toa mangirangirana avokoa izy ireny rehefa voakarakara tsara.

Sary famantarana izay hita amina takela-by lehibe iray eto an-drenivohitra, miloko menamena, ary ahitana ny anaran'ilay vokatra sy ny orinasa mpamokatra azy. Tena ankafizin'ny ankizy tokoa izany sakafo izany.

Anisan'ny fanaingona ny tanàna ihany koa irony tsangambato marobe izay vita avy amin'ny simenitra, mafy dia mafy tokoa. Ahafahana mametraka voninkazo ny sasany, misy kosa tsangan'olona izay manendrika fotsiny ny tanàna.

Misy fitaovana tena manan-danja ary tena ilaina tokoa ka tsy afaka misaraka amin'ny mpianatra, tsy inona izany fa ny penina fanoratra misy anefany dia toa midongy an'ireny ilay avolenta sy tsara tareha ireny kanefa mitovy avy, tsy maintsy anoratana daholo.

Tsy ny olon-dehibe ihany no afaka mamaky boky, fa misy ihany koa ireo natokana hoan'ny ankizy. Misy kisarisary ary tena ankafizin'izy ireo ny mamaky izany na dia tsy mahay mamaky soratra ary izy fa dia ny sary fotsiny no vakiana ka dia fantany avy hatrany ny dikany.

Mahavatra rehefa mandeha fitaterana ety andrenivohatra dia taraiky ao anaty fitoanana. Ao ireo kodiaran-droa, ao ihany koa ireo fiara lehibe izay tsy mataho-dalana ary tsy lavitra amin'izany ny ireo fiara fitanteram-bahoaka.

Fiara lehibe miloko fotsifotsy izay mazaka olona eo amin'ny dimy eo eo, arahana fiara fitanterana anankiray izay tsy mataho-dalàna ihany koa. Misy kodiaran-droa ihany koa manelanelana azy ireo.

Anisan'ny fitaovam-pianarana izay tena ankafizin'ny ankizy moa ny fitaovana toy itony satria io no andrangitana ny penina, andrangitana izay hanaovana sary rehefa ilay tapaka iny ilay izy na ihany koa somary dombo ny lohany.

Tsy ny fanana hentana maro be akoriny no midika hoe mahay mivarotra fa ny fahaizanao mandafo izany rehetraretra izany ary mande mody aloho mihinakanina sy miharaka amin' ireo zanaka. Misy zao ny mivarotra boky kely ary kojakoja maro be izay afahany izy ireo mivelona somatsara.

Anisany mahafinaritra efa mitsidika tanana ny mamangy vohitra ary mijery ireo lapa izay ao anaty Rova misy ny tantarany ihany koa izy ary ahafantarana ny maha izy azy ny firenena iray ihany koa.

Fiara raitra tokoa no natao fampiratiana tao amin'ny kianja be miloko fotsifotsy, ahitana ny marik'ilay fiara, izay tena manana ny lazany tokoa; mbola mangirana tsara ary tena mahavariana ny olona izy.

Raha izaho manokana aloha dia tiako vakiana be ity soratra ity kanefa dia miteny gasy ihany no azo hanaovana izany ka hoy aho hoe soratra amin'ny loko fotsifotsy ary misy kisarisarina harona mitsikitsiky be amiko ilay izy, ny tokontaniny kosa dia toa matroka.

Fitaovana izay tsy afa misaraka amin' ireny mpanamboatra fiara na kodiaran-droa ireny, izay vita avy amin'ny vy. Ary misy karazany avy araka ny habeany : ao ny kely indrindra manomboka amin'ny fito mandra-patongany amin'ny lehibe indrindra, mety tonga any amin'ny roa ambinifolo na telo ambinifolo any.

Misy trano lehibe izay vita avy amin'ny biriky. Tsy miloko izy ity fa kosa dia mijanona amin'izao io mijoro eo anoloana vato maro be izy ary ny tafony dia vita avy amin'ny tolàna. Misy koa andrin-jiro eo anoloany.

Ny fitaovam-pianarana dia anisan'ny zavatra manahirana ny ray aman-dreny ankehitriny satria vanim-potoana fidiran'ny mpianatra tokoa izao, hany ka dia miakatra dia miakatra ny vidiny ary etsy sy eroa no ahitana ny mpivarotra azy.

Andriambavilanitra anankiray no tena liana amin'ireny zava-kanto ireny : ny asasoratra, ny kisarisary, ny sary sokitra ; hany ka lasa nandeha namonjy ireny tranom-bakoka ireny izy niaraka tamin'ny olontiany ary tany no nahitany ny zavatsoa tena ankafiziny.

Raha manana namana mpanao sakafo ianao ka mitady fanomezana ho azy ! Dia ireny zava-maitso ireny fatorana atao toy ireny raozy ireny dia iny tolorana azy satria mampamanimanitra ny sakafony ; ary afaka hanamboarany lasopy ihany koa ara ianao.

Boky marobe no mitandahatra mifanaingina, ahitana karazany avy na ny loko na ny zavatra resahany, misy ny fotsy, mainty, mavo, ao ny miresaka mitantara ny momba ny lehilahy, misy ihany koa tantara mombana firenena iray.

Tovovavy anankiray izay mankafy ireny fitafy sy kojakoja Malagasy ireny no faly sy ravo erỳ rehefa nahita karazana tsangan'olona manao ankanjo mitovy amin'ny anazy ; ary mitondra ihany koa zava-maneno hany ka naka fifaliana izy niaraka tamin'izy ireo.

Rehefa ilay miteraka iny dia ilaina amin'izay ny fividianana fandriana kely mba ahafahan'ny zaza matory, misy kilalao maro be mihantona eo amboniny ary ahafahana mampangiana azy rehefa mitomany izy.

Takelaby lehibe, izay tazana eny amorondàlana ; afahana manao dokambarotra, no nampiasaina orinasa lehibe, izay, mamokatra irony vata fampangatsiahana irony. Ahitana kisarisary fanehoana ; ary misy ny anaran'ilay orinasa.

izaho aloha tena miaiky an'ireny mpanao trano ireny indrindra fa ny fanaovana fefy , tena vitan-dry zareo milamina tsara sady mirindra tsara ilay biriky maro be ka manome endrika tsara ny tanàna ary ihany koa mafy dia mafy ka sarotra ny hidirana ao aminy

Tsy vaovao amin'ny mpianatra intsony ny fiainana rehefa ilay miandry ny mpampianatra ho avy satria ao ny fitoana hifampiresahana, ao iany koa ny fitoana afahana mianatra ny lesona izay mbola tsy ay, ary misy mifampijerijery fotsiny.

Dia mbola eto Madagasikara ihany izay ahitana ireo mahampiavaka azy toy ireo lapa, ny ao anaty Rova izay manan-kasina tokoa amin'ny Malagasy izany. Trano kely vita avy amin'ny hazo ary tena manaingo ny tanana.

Toeram-pisakafoanana iray izay ahitana latabatra sy seza tena tsara fa manahirana kely fotsiny ny mipetraka eo ambonin'ilay seza satria somary misolifatra raha toa ka mipelipelika.

Rehefa mandeha mamonjy tsena ka mandeha mitaditady zavatra miaraka amin'ny ilay olon-tiana, dia tsy maintsy misy foana ny akanjo izay misintona azy ary miantso azy hoe : "avia! inty aho! hanantony aho ary alaivo!", ka mandany vola fotsiny.

Trano lehibe dia lehibe tokoa ary vita avy amin'ny rarivato tsara rafitra tokoa. Hay ! Kay tsy trano izy ity ! Tsy natao ho an'ny velona ; fa natao ho an'ireo izay efa maty, izany no atao hoe : fasana. Fa misy ohabolana miteny hoe : "Velona iray trano ; maty iray fasana". Ka mifankatiava hatrany ry zalahy !

Sainam-pirenena izay manamarika firenena iray mirafitra toy izao misy loko maitso maitso lehibe tsy adino ihany koa ny loko mena ary ahitana sarina vorona anankiray izay toa miloko volom-bolamena.

Fitaovana manana ny asany manokana fa ihany koa azo ampiasaina amin'ny zavatra hafa. Azo iakarana izy itỳ indrindra fa rehefa hanao tranao, hikarakara, hanolo ireny takamoa simba ireny fa mety ihany koa raha ohatra ka hoe tia hahazaka sipa lava dia afaka mindrana na mividy azy itony.

Firavaka iray, izay toa miloko volombolamena ny rojony, ary ahitana fo anankiroa izay mitambatra, misy zavatra lavalava ihany koa eo amin'ny lohany ; mipetraka eo ambonina vatan'olona kely miloko maintimainty izy.

Rehefa ilay miakatra amin'ny toerana avo iny ianao dia mahatsiaro tena ho tena lehibe satria tazanao avokoa ny miafina rehetra. Misy tranotrano maro be, misy ala maro be izay tena tsara tokoa ny mahita azy ary ireo tendrombohitra maro.

Rehefa ilay tena noana iny dia tsy mahita zavatra hohanina intsony : lasa mihazakazaka mankeny an-tsena mitady lasopy anaovana sakafo matsiro hanalana havizanana ao ny matsiro ; tsy adino ihany koa ilay ronono tsara tena tsara eo akaikiny.

tsara kanto mafinahitra izay no afahana mamindina izao ho zava-poanga izao hahitana hazo hahitana rano mikorina sy ny fahamentson'ny tontolo miteraka filaminan-tsaina ny fandehanana mitoerana toy izao

Sainam-pirenena izay mizara telo ka ny sisiny roa dia miloko mena ary ny eo afovoany kosa dia fotsy fotsy. Samy manana ny tantarany moa ny firenena iray ka anisan'ny mampiavaka azy izany sainam-pirenena izany.

Kaopy kely marobe no mifampitaingitaingina araka ny habeny avy, ny kely indrindra any amin'ny farany ambony ary ny lehibe indrindra atỳ ambany. Miloko manga avokoa izy ireo ary toa mangirangirana erỳ toy ireny vao vaovao vao navoaka ireny.

Samy manana ny itiavany azy ny ametrahana ny tranony. Ao ireo aty ambany toerana ary misy kosa misafidy izay eny an-tendrony eny ka mahatazana ny manodidina rehetra rehetra. Manahirana ihany nefa ny manao trano eny amin'izy ireny satria atahorana hiotsaka.

Zava-maintso no maniry eo atokontany, to mihantona amin ireny hazo lehibe ireny le izy fa raha ny tokony ho izy dia amin'ny tany no mitsiry ary tsy fantatra koa hoe azo hoanina ve sa tsy azo hoanina fa sao dia tonga amin'ilay fitenenana hoe : nandramako fotsiny ka torana .

Fampiratiana fitova-pitaterana tao amin'ny kianjabe. Izay ahitana kodiaran-droa miloko mangamanga izay vao nivoaka. Ary fiara iray tena raitra miloko volomboasary.

Anisany boky tena manana ny lanjany sy tena ilaina tokoa ireny boky taloha ireny. Toa misy soratra mpampianatra tao anaty rova, tantaran' i Madagasikara mitondra ny lohateny hoe Ratany.

Izany tokoa moa izany ilay hoe : "Ny hatsembohan'ny tavanao no ihinananao" ? Ireny mpivarotra amoron-dalana ireny mantsy dia teny miady amin'ny hain'andro mihitsy. Mialokaloka amin'ny satroka na ihany koa elo izy ireo na ihany koa mirakotra lamba kely fa tena mamay ny andro.

Rehefa ilay orinasa mikarakara sakafo ireny matetika dia toa tazana amin'ny sary famantarana azy ny lovia sy ireny kojakoja fisakafoanana ireny toy ny antsy sy ny sotro. Misy ihany koa ny satroka izay fampiasan'ilay mpahandro.

Fianakaviana izay any amin'ny toerana feno zavaboary maitsomaitso, manatanteraka fitsangatsanganana, ao ny Ray aman-dReny, ao ihany koa ny zanaka ary ny tena mahafinaritra dia rehefa tonga fotoana fisakafoanana.

Tovovavy tanora izay miisa roa ambin'ny folo eo ho eo, avy nanatanteraka fifaninanana izay nanaovana tamin'ny natao tamin'ireny baolina boribory ireny izay ampiasàna tanana.

Sainam-pirenena izay maneho ny fiainanam-pirenena iray. Toy izao ny firafitrany : ny sisiny roa ambony ambany dia ahitana loko manga, ny manaraka an'izany dia loko fotsy ary ny ampovoany dia misy loko mena, ahitana boribory izay misy kisarisary eo amin'ilay izy.

Takelaka lehibe izay fanaovana dokam-barotra no nampiasaina orinasa lehibe iray izay misehatra amin'ny irony fivarotana fiara irony ahitana sary. Misy ihany koa ny vidin'ny entana ary soratra maro be.

Fotoana tena ankafizin'ny ankizy rehefa mandeha mianatra ny mirava satria andeha hamonjy ny tokantrano indray, andeha hamonjy sakafo misy kosa anefa ireo mbola taraiky izay tafatory tao am-pianarana

Tanora marobe no tafavory amina kianja iray izay anao fanatanjahantena. Bozaka tsara tarehy no hilalaovany ary tena mahafinaritra tokoa satria vory avokoa ireo fitaovana rehetra ilaina. Miandry ny mpitsara sisa dia afaka manomboka ny lalao.

Hinoako fa fiteny ny hoe "pibasy" etỳ amintsika, izany ilay voankazo marobe izay eny ambon'ny hazo, manintona ny maso tokoa izy ireo rehefa ilay mitsiry hany ka mahasarika an' ireny ankizikely ireny ny hianika tamboho sy haka azy eny amin'ny hazon'n'olona ireny.

Ny vehivavy sy ny tahovolo dia tantara tena hafa mihitsy satria io no fitaovana iray ahafahan'izy ireo manarina ny zavatra rehetra tiany afenina matetika io no nataon'izy ireo misy tapaka kely eo amin'ny tapikandrina, matetika ihany koa io no arandrana satria hita tsara ny hatsara amin'izay, ary matetika io ataony fohy dia foy.

Anisan'ny fitaovam-pianarana ilaina ny hety. Miloko maitsomaitso izy ity ary vita avy amin'ny vy ny eo alohany. Ny fampiasana azy itony rehefa hanapaka taratasy na ihany koa zavatra toy ny baoritra.

Rehefa ilay akaiky ho teraka iny zandriny vavy dia faly erÿ i Neniraivo mandeha miantsena, hijerijery akanjo ho an'ny zazakely. Vavy kely moa ny zanany.

Ankizy marobe izay tena tia milalao izay rehetra hitany ; misy aza dia afaka mandray famaky matetika ny sangisangin'izy ireo dia toa mahery sangy tokoa ka atahorana ny zavatra ampiasainy.

Inona ny vaovao malaza ? Ny gazety iray dia maneho lohahevitra maro be. Anisan'izany ny resaka ao amin'ny lapan'ny Iavoloha. Ireo filoham-pirenena izay nifandimby dia toy ny falifaly avokoa.

Ny fiara fitateram-bahoaka akory dia tsy vao vaovao fa efa nisy taloha be. Misy karazany mihitsy ary ilay lehibe dia lehibe ilay izy ka mahazaka olona marobe mitatitra azy ireo mandeha mivoakan'ny renivohitra mankany ambanivohitra.

Rehefa ilay tapitra iny ny taom-pianarana dia maika ery handeha hamonjy ny fialan-tsasatra eny amoron-dranomasina, fa na mitazatazana ny fodian'ny masoandro, izay tena mahavariana sy mahafinaritra tokoa.

Any ambanivohitra any matetika dia tsy maintsy ahitana irony lavarangan'irony foana ny trano ary rihana iray matetika fa tsy mihoatra an'izay, misy kosa anefa ny tena faly ery manofahofa ny sainam-pirenena malagasy ary hapetany amin'ny rindrina foana io mandavan-taona.

Biby izay azo ompiana ao an-trano no mahafatifaty indrindra toy ny alika. Misy ihany koa ny bitro izay azo ompiana, somary tsy dia sarotra velomina fa zava-maitso no tena tiany na irony legioma irony. Misy akohokely ihany koa izay azo ampiarahana aminy.

Raha trano dia samy manana avokoa, fa ny mampiavaka azy dia ny fahaizana manaingo na tsy fahaizana manaingo izany ao anatiny izany. Matetika dia ao amin'ny trano fandraisam-bahiny no tena atao tsara satria ao no ahitana ny fanaka maro be izay novidina amin'ny vidiny lafo ary atao tsara karakara tokoa. Tsy latsa-danja amin'izany anefa ny any amin'ny efitrano hafa.

Tanana tena tsara sady manana ny endrikany satria mirafitra tsara ny paozin' ilay trano izay vita avy amin'ny biriky ary tsy miloko, sy ilay hazo marobe manodidina azy izay miloko maintsomaintso.

Tena zava-dehibe amin'ny olona anankiray, ny fisian'ireny toeram-pidiovana ireny ao an-tokantrano satria raha tsisy izany dia mijaly tokoa ary hosahirana any anantin'ny fiarahamonina misy an' azy, satria ho voahilikilika izy.

Ny fahaizana misintona mpanjifa dia hita amin'ny ireny dokambarotra atao ireny orinasa mipetaka amin'ny ireny takelam-by eny an'arabe ireny, satria hita oe manitona vé sary ataony sa tsy manintona dia arakaraka izay fitombony mpanjifa.

Kojakoja anankiray izay fampiasan'ny olona ilay izy, toa anatin'ireny tavoahangy kely afaka hitsifirana ireny izany hoe mitsiranoka izany ny ao anatiny, misy ihany koa anefa ny azo osorana ary ao ihany koa ny boaty izay misy azy ireo.

Karazana paoketra tena tsara, ankafizin'ny andriam-bavolanitra ankehitriny satria vita malagasy avokoa ny nanaovana azy na ny akora, na ny mpanao azy ary indrindra indrindra fa ireo mpitondra sy mpividy azy.

Misy horonantsary kely mandehandeha iny any amin'ny tambajotran-tserasera any hoe alohan'ny fanambadiana no tena fantatr'ilay tovolahy. Fa rehefa ao aorianan'ny fanambadiana kosa dia ireny vovon-tsavony ireny no andramany vinavinaina.

Misy karazana biby tena mbola tsy fahitan'ny maso mihitsy. Fa mety hoe kely dia kely izy na ihany mifangaro amin'ireny zava-maniry eny an-tsaha ireny. Toy ny maintimainty ny lokony ary misy maranidranitra kely izy. Ny tongony kosa anankienina mandeha haingana be.

Tamin'ny mbola kely dia faly erỳ andeha hamonjy savily ary hfanosika. Nisy fotoana anefa dia niakatra avo be ilay izy ka tapaka avy hatrany ilay tady, hany ka naratra tanteraka. Soa ihany fa nisy zavamaniry manodidina dia tsy dia mafy loatra ny fitontonana.

Anisan'ny asa tena hankafizin' ireo olona any ambanivohitra ny mamoaka rehefa maraina ary ny mitondra ireo any amin'ny vohitra; rehefa hariva kosa dia entina mody izy; tsy mora anefa izany satria amam-polony eo ho eo ny omby entiny.

Vaovao tselatra ! Vaovao tselatra ! Ireto avy no lohatenim-baovao amin'ity anio ity : "Miato avokoa ny sidina"; "Asan-jiolahy : mpivady nokapaina famaky teo imason-janany", ao amin'ny pejy fahadimy. Afaka matory am-pilaminana daholo tompoko.

Toy ny fialamboly sy zavatra efa mahazatra tokoa ety an-drenivohitra, izany filarana fiara fitateram-bahoaka izany satria somary vitsy izy ireo, ka tsy maharaka ireo mpandeha.

Eto an-tanàn-dehibe dia ahitana karazan'olona ary karazana asa ihany koa no manamarika izany renivohitra izany, ao ireo miasa amin'ny ara-dalàna, ao ireo miasa an-tselika, ao ihany koa ireo mivarotra amoron-dalana, misy ny mandendeha, misy ny mipetraka amin'ny toerana iray ary tsy adino amin'izany ny fitanterana.

Raha tsy diso aho dia fitaovana somary kelikely. Ahitana sarisary marobe ary eo ihany koa ny fitaratra izay miaro azy. Fampiasan'ireny jiro sy rano malagasy ireny. Handrefesana ny isan'ireo herinaratra izay nandalo tao amin'ilay toerana.

Randrana dia anisan'ny taovolo mampiavaka ny tovovavy. Matetika nefa dia ahitana lehilahy manao izany koa. Mampiseho ny tena endrikan'ny olona iray izy ity ary matetika rehefa tena mainty ny volo dia mangirana tsara ery rehefa vita randrana.

Toa tsy vaovao amiko izany toerana izany satria fandalovako vao maraina rehefa ilay andeha hianatra ho any Ambohitsaina iny. Misy takelaka kely izay eo akaiky eo misy soratra hoe " Mividy vỳ", ary eo akaiky ihany koa dia toa ahitana ireny fitoeram-pako lehibe ireny mba ho mendrika ho diovina tsara ny tanàna amin'izay fotoana izay.

Rehefa ilay reradreraka iny ka avy nilalao baolina kitra ohatra dia mitady ireny toerana fiantsenana ireny hijrevana voankazo satria dia tena mamelombelon'aina ary mampody aina tokoa ny fihinanana an'ireny, indrindra fa ilay be ranony ireny.

Toy ireny tsy eto an-tany ireto ilay toerana satria eo ambony misy ravinkazo kely maro be izay manaingo ny tafon-trano, ahitana jiro ihany koa izay mamirapiratra, ny ambany kosa dia toa manjelanjelatra aminy loko fotsifotsy mitondra hatsika miakatra ilay izy, ny toerana fipetrahana kosa dia voaravaka tsara ary ny seza dia mahafinaritra.

Toy ireny tovolahy mifanaraka sy mifampiandry eny an-dalambe eny ny paozin'ireto fitaovana handeha hiasa any an-jaridaina ireto. Misy angady misy lohany vy, sy tahony hazo ; misy ihany koa ireny fangadiana sy fanakisakisahana bozaka ireny.

Fandriana lehibe iray, izay mirakotra lamba fotsifotsy, ahitana ondana anankiefatra izay natao ho an'olon-droa, misy voninkazo kely eo amboniny izay misy soratra izany, natokana ho an'ny mpifakatia angamba ity fandriana ity.

Fampirantiana fiara maro be no natao tao amin'ny kianjaben'i Mahamasina nisy fotoana izay ary maro dia maro koa ny fiara tazana tao. Mbola vao nivoaka mihitsy ary vao nafarana avy any ivelany ka manjelanjelatra avokoa. Lafo dia lafo ny vidiny.

Toy ny haingon-trano izay mamiratra ery ary nampiasaina ihany koa atao famantaranora satria dia mifangaro ao ilay izy. Toy ny volana kely boribory ilay famantaranora ary ny eo akaikiny kosa volana mitapaka ary ahitana sarina biby izay tsy fahita firy eto amintsika.

toera-pisakafoanana iray izay anisan'ny tena ankafizin'ny maro satria tsotsotra, nefa dia tsara haingo, ary tena matsiro ihany koa ny sakafo ao. Azo hipetrapetrahana, misy ho an'ny olon-droa, ary misy ho an'ny fianakaviana sy ny namana ihany koa.

Ny volo mirandrana dia anisan'ny ahitana ny hatsarany tovovavy iray. Misy endrika maro nefa ny fanovana izany matetika randrana mandady arakaraka ny fahaizan'ny mpanao azy no mampivoaka endrika ilay izy.

Tovovavy iray izay avy nanao volo ka mirandrana izy, tsara rafitra tokoa ity taovolony ity amin'izao. Manao akanjo mavokely izy ary misy loko maro samihafa ihany koa manampy an'izay toy ny mena, maitso ary ny mavo.

Eny an-dalambe eny no ahitana karazan-javatra, matetika dia feno mpivarotra amoron-dalana izay mikarakara sy miezaka ny mivelona. Matetika anefa izy ireo rehefa tsisy mpividy dia variana ka mitady zavatra hanalana azy. Matetika dia ny famakiana gazety na ny fifampiresahana amin'izy ireo ihany no vahaolana amin'izany.

Misy fotoana rehefa miresaka amin'ny Dada sy Neny dia mihaino ihany izy hoe ataonay iren'ny kitapo tsihy ireny ny kitapo entinao mandeha mianatra. Dia mandà foana moa ny tena hoe : "a ! a ! a ! Tsy mety izany fa izao vao tsapako hoe tena tsara ireny ary raha misy fotoana afaka anaovana azy dia ho alaiko.

Peratra ananki efatra izay tena tsara tarehy tokoa satria manjelanjelatra avokoa na ny lohany na ireo sisiny. Misy vatokely izay tena tsara tarehy eo amboniny, azo atolotra ho an'ny olontiana.

Sary famantarana izay ampiasain' ny orinasa fivarotana hoa ny trondro sy hazan-dranomasina ihany. Misy sary maro be ahitana ny anaran' izy ireo ary misy fomba filaza miantso ny mpividy manao hoe misy ny hazan-drano rehetra.

Milina iray lehibe vita amin'ny vy izy iray manontolo, izay mampatsiahy antsika ilay horonantsary nisy an'i Rajao, ilay Malok'ila ny lohatenin'izany.

Tovovavy anankiray no manao akanjo mihaja miloko mavokely, ahitana bokotra marobe miloko maintimainty izany. Ny solomasony kosa dia boribory ary toa misy mitazona azy ihany koa. Ny volony fohifohy.

Anisan'ny manamarika ny any amin'ny faritany ny fisian'irony trano izay miakatra irony ny vodiny fa tsy mipaika amin'ny tany. Amin'ny alalan'ny hazo moa no ampiakarany azy ireo ary tena matanjaka tokoa sy mahavariana kely ny paoziny hanaovany azy.

Lehilahy lehibe izay somary solasola, manao solomaso ary misy volom-bava izy, manao fehintenda maintimainty ary lobaka fotsifotsy, raha ny fahitana azy dia toa olona manam-pahefana izy ity.

Penina maro be izay mbola milahatra tsara araka ny lokony avy, misy mena, misy manga, maitso ao ihany koa ny mavokely. Tena tsara izy ity satria matsoko ny lohany, hany ka mora dia mora tokoa ny fomba fanoratra aminy.

Biby mangamanga kely izay toa manidina izy itỳ ary hafa kely mbola tsy fahita teto amintsika mihitsy. Miloko mangamanga toa mihorongorona ny elatrany ary manify dia manify. Eo amin'ny lohany kosa dia misy zavatra lavalava be miloko maitimainty, solon'ny volombavany angambany fa toa lasa volondohany fotsiny.

Fitaovana iray izay fampiasan'irony mpikirakira herinaratra na zavatra ao an-trano itony. Matetika izy ireny dia mitovy amin'ireny basy ireny ary eo amin'ny lohany dia ampiana zavatra lavalava afaka hatsonika.

Tena anisan'ny fialamboly tena tsara ny mitsangatsangana rehefa ilay tapitra iny ny taom-pianarana indrindra moa fa rehefa ilay mamonjy ranomasina. Eo ambonin'ny fasika torapasika no misy ka matoritory na ihany koa mandendeha amin'ireny sambo ireny.

Tovovavy manao filatroana manana ny akanjo mampiavaka azy. Toa mirakotra lamba izy ary ny akanjony miloko mangamanga sy fotsifotsy. Misy kirofodrofoka ery ambany, ary ny kirarony kosa dia irony misy miainga vodiny irony.

Maro ny manontany hoe inona no hataoko amin'ny volo mba hampanjelanjelatra azy tsara ? Dia hita eto ilay vokatra tena tsara, vita avy amin'ny zava-maitso, manitra tsara, afaka ampiasaina amin'ny taovolo, ao ihany koa ihany koa ny kojakoja maro be fampiasany tovovavy. Afaka jerenao amin'ireo izy hoe iza ilay vokatra ?

Vaovao tselatra ! Inona ary no vaovao ? Ny lohatenim-baovao anio dia mahakasikana : "fiara lehibe izay nitondra olona efatra amby roapolo ka nivadika : iraika ambin'ny folo no maty, fito naratra mafy" ; eo ihany koa ny fitantanana : "Tsy lany ireo solombavambahoaka nampanjavona izany tetibola izany".

Ilaina tokoa ny mihinana voankazo rehefa avy misakafo iny satria izany ny atao hoe sakafo ara-pahasalama : misy hena, misy vary, misy voankazo araka ny lokony avy ary ahitana rano ihany koa. Matetika nefa dia hatambatambatra ilay voankazo rehefa tsy mahay misafidy hoe inona no tena tiany ka tena matsiro tokoa.

Rindrina fefy lehibe iray izay nampiasaina orinasa maro be hanantanteraka fampisehoana ho toy ny dokam-barotra ; ao rehefa lanonana dia feno dia feno tokoa izy ireto, ahitana sarina mpanakanto maro be ary fety maro be.

Ny vaovao ho atolotry ny " Taitra Maraina " ho antsika " Ny fifidianana solombavam-bahoaka, fitoriana heloka be vava telopolo mihantona ety amin'ny fitsarana tampony momban'ny lalàm-panorenana " ao ihany koa ny resaka politika.

Karazana firavaka izay ankafizin'ny tovovavy tokoa ireny atao amin'ny tenda ireny, indrindra fa ilay misy sarina fo kely maro be eo amin'ny ilay lohany ahafahan'izy ireo manisy sarisary kely ao anatiny. Miloko volombolamena izany fa misy ihany koa ireo vita avy amin'ny volafotsy

Arabe mikodana ahitana fiara izay miantsona erỳ amin'ny ilany ankavanana. Toa izao arabe izao ilay anisany mampijaly ny kodiaran-droa satria dia mitotona avokoa hatramin'ny taova ao anaty.

Famparantiana asatanana mpanakanto marobe izay notanterahina tao Mahamasina. Mahavariana sy mahatalanjona irony olona mandendeha izay miaraka amin'ny zanany, ao ihany koa ireo mpinamana izay mankafia asatanana.

Toeram-pivarotana amoron-dalana izay hita eny an-tsena eny no ahitana vokatra marobe maro karazany. Ahitana entana vita avy amin'ny vato, misy avy amin'ny hazo ary azo atao fahatsiarovana tsara avokoa satria manamarika toerana anankiray.

Voay aho ho aho ! Tsy voay koa ilay izy fa alika kay no tena marina. Manjelanjelatra ny masony satria taratry ny hazavana ary miandry trano izy satria tsy ao ny tompony fa tsy maintsy ambesana raha tsy izany hidiran'ny jiolahy.

Penina izay fampiasantsika taloha ary tena nalaza tokoa izy ity. Ary mbola hita ihany ankehitriny satria miparitaka eny an-tsena eny. Amin'ny lokony maro samihafa izy, misy manga, misy mainty, misy maitso ary mena. Mbola hita ao anatin'ny fitoerany ihany koa izy.

Toerana lehibe izay fanta-daza eto amintsika fialana sasatra no aleha ao. Cafe gasy no fiantso azy ary ahitana eo amin'ny mpanakanto roa matetika rehefa mankao. Misy ny mpanao tantara an-tsehatra misy ihany koa ny mpanafana sehatra ary tsy latsa-danja amin'izay koa ny sakafo hohanina ao

Tsy any anaty tambazotran-tserasera ihany akory no misy zavatra mahavariana sy mahaliana, fa any amin'ireny tranombakoka ireny tena feno. Misy sary izay maneho talenta na ilay alaina sary, na ihany koa ilay mpaka. Tena tsara ary anisan'ny manintona ny zatovo ankehitriny.

Vaovao tselatra! Ny gazety izay mitondra ny lohatenim-baovao dia navoaka tamin'ny alarobia fito ambin'ny folo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo tamin'ny vidiny arivo ariary. Ahitana sarin'olona maro be sy soratra arak'izay ilavana azy.

Vata fampangatsiahana izay anisan'ny tena fampiasa ao an-tokantrano ary tsy misy fotoana tsy hampiasana azy fa isaky ny andavanandro, isan'andro, ametrahana ireo sakafo rehetra tiana tehirizina; ao ihany koa no hampangatsiahana ny rano raha tsy te hisotro ranomafana.

Tsena lehibe iray izay ahafahana mahita vokatra maro be ilaina amin'ny andavanandro toy ny menaka, ny sakafo, ao ihany koa ny rano fisotro, dia izay rehetra azo ampiasaina ao an-dakozia dia hita ao avokoa.

Tsy aiko tsara nenifara na nenitoa iray izay tena midorehitra ihany koa miaraka amin'ito akanjo feno bokotra manjelanjelatra. Ny pôketra feno zavatra manjelanjelatra ihany koa. Feno tsiky sy ravoravo izy.

Karazana volo izay tena tian'ny tovovavy ny mirandrana : maneho ny endrikan'izy ireo izy ity ary eto no tena ahitana ny hatsaran'izy ireo. Maintimainty ny lokon'ny volony eto ary somary mangirana rehefa tratran'ny hazavana.

Lehilahy lehibe iray izay manam-pahefana eto amin'ny tany sy ny firenena. Manao akanjo mihaja izy, lobaka, misy akanjo maintimainty miloko mangamanga kosa ny ivelany arahana famantaranora izy.

Ny voankazo tena tsara ary mitondra otrikaina maro ny voasary. Misy irony karazany izay tena mamy, misy kosa ny marikivy. Ny fihinana azy dia voasana ny hodiny ary esorina ilay fotsifotsy ireny ka afaka hohanina.

Mosy tsena kely anak'iray izay ahitana ireo kojakoja tena ilain'ny vehivavy ao ambadika ana fitaratra no ahitana azy ary mipetraka eo avokoa ny vidin'entana rehetra misy valo arivo ao ny dimy arivo misy kosa anefa ny tena lafo dia lafo fa anefa raha ny fampiasa azy dia mendrika ilay vidiny

Ny volo mirandrana dia efa nolazaina fa manendrika ny tovovavy, ary io no mampiseho ny tena endrika sy ny tarehiny. Rehefa tsara amin'io ny tovovavy dia tena tsara ; ary ny mifanohitra amin'izay ihany koa, dia tsy azo lavina.

Tao amina tranombarotra lehibe anankiray no nahitako fitaovana toy itony. Maranitra dia maranitra ary anapahana hena ilay izy, toa mangirangirana be. Raha ny tanana kosa aloha no voa an'io tonga dia miforitika tsara ny ra e !

Vokatra maro be no tazana amina mpivarotra anankiray izay miandraikitra ny resaka ny sakafo. Ao misy sakamalao, ao ihany koa vovo-javatra miloko mavomavo misy toa miloko mena ihany koa sakay angamba ; izy ireo dia ahafahana manome hanitra ny sakafo avokoa.

Firavaka anakiray izay tena tsara, maka endrika famataran'ora izy ity ary ny eo afovoany dia toa vato tsara tareha miloko maintimainty, ny manodinina kosa dia feno mangirangirana ary misy lokom-bolamena ny sisiny.

Tovovavy iray izay avy nanao volo tany amin'ny mpikarakara ary miloko menamena izy ity ary tsara rafitra mifatotra avy ato an-damosiny ary ny fomba fakany sary kosa dia manome lamosina.

Rehefa ilay tonga ety amin'ny fampianarana ambony dia mipetraka tsiroaroa amin'izay na manana toerana iray avy ny mpianatra. Misy latabatra iray ary seza ihany koa. Matetika rehefa tafiaraka izy ireo dia somary miresaka ary tsy mifantoka amin'ny fampianarana.

Fitaterana fiara marobe amin'ny alalan'ny sambo, izay ahitana fiara tsy mataho-dalana maromaro. Misy miloko fotsy, misy miloko mainty, ao ny miloko mangamanga.

Takelaka lehibe iray izay ahitana dokam-barotra mahakasika ny angovo mandeha amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro ; tsara tokoa izany dokam-barotra izany satria ahitana loko maro manintona ny maso.

Sary famantarana iray izay maneho ny maha izy azy ilay orinasa fanaovana sakafo, misy kisarisarina vatomamy ary ny anaran'ilay orinasa, misy ihany koa izay zavatra ataony mikarakara irony fisakafoanana irony izy.

Tsy vavahadin'i maman'i Lova izy ity fa tamboho iray lehibe izay mamefy toerana, mamefy trano tsara tarehy izay miloko fotsifotsy. Misy fiarovana eo ambonin'ilay tamboho mba ahafahana miaro ny tanàna.

Zava-pisotro izay mamelombelona aina, miloko fotsifotsy ary tena mamy tokoa ; vita avy amina voankazo voajanahary ary tsara rafitra ao anaty fitaovana izay madio sy mendrika ihany.

Iza ary no mba nieritreritra hoe natokana ho an'ny ankizy ihany ireny vovon-dronono ireny? Izaho aloha raha vao mahita dia maka kely aho ary tena matsiro tokoa ilay izy indrindra fa atao kely ohatra an'ireny paraky ireny atao ao ambany nify, ao ambany lela ihany koa ary tena matsiro mihitsy.

Ny fahaizana misintona mpanjifa ihany koa dia anisan'ny singa anankiray mampiroborobo ny orinasa amin'ny alalan'ny fampiasana ireny singa fanamarihana ireny izao dia azo anaovana izany satria hita eo ny anarany ary mety misy kisarisary ihany koa hamperahana amin'izany manintona ny mason'ny olona.

Fahatsiarovana, asa tanana. Fahaiza-manao no tazana rehefa ilay mandeha eny amin'ireny toeram-pivarotana asa tanana vita malagasy ireny. Misy tandrok'omby, misy karazana biby ihany koa. Ahitana an'ilay hazo lehibe izay miavaka amin'ny fisian'ireny tahony ireny any ambony.

Ankizy kely mbola eo eo amin'ny dimy na efa-taona eo no tazana miaraka amin'ny baolina. Mitondra kitapo izy ary manao akanjo mangamanga ary pataloha fotsifotsy. Mirana dia mirana tokoa izy handeha hilalao satria hamonjy ny namana indray.

Ny fiainana ao am-pianarana matetika indrindra ny etỳ amin'ny Anjerimanontolo, dia ny fanarahana ny hazakazaka fandehan'ireo mpampianatra. Matetika tsy mahavoray lesona feno, ka tsy maintsy mandika any amin'ny namany.

Tena fifaliana ho an'ny fianankaviana ny tafavory rehefa ilay misy lanonana iny na fetim-pianakaviana, matetika anefa dia tsy fifaliana ihany no hihaonana fa ao anatin'ny fahoriana ihany koa fa tsy manakana amin'ny fifankatiavana izay miseho izany.

Isan'ny fanatanjahantena tena tsara ary koa ara-pahasalamana ny fandehanana tongotra miakatra miazo ireny tendrombohitra ireny satria sady mahita tanàna manodidina no azo ny fahasalamana ; ary tena hita tokoa fa misy endrika ary mamoaka ny fean'ilay tovolahy izy.

Karazana koja koja fampiasan'ny vehivavy ary an'isany tena iraiketan'ny fony tokoa satria na dia lafo dia lafo aza ny vidiny ary kely dia kely, dia tena tiany no mividy azy ireo . Indrindra fa rehefa mandeha miantsena miaraka amin'ny vadiny izy, midongy izy rehefa tsy mahazo azy.

Sainam-pirenena izay anisany tena malaza ilay firenena, miloko maitsomaitso, fotsifotsy ary eo ampovoany dia misy sarina volana sy kintana mifanakaiky izay miloko menamena, manamarika ny tanjak'ilay firenena izany.

Rehefa ilay reraka avy nianatra nandritra ny volana maro, avy niasa nandritra ny volana maro dia etỳ amoron-dranomasina etỳ amorontsiraka etỳ no mipetrapetraka manao fialan-tsasatra. Tena tsara tokoa ny rivotra etỳ satria mitondra rivo-baovao, rivo-pilaminana.

Zava-dehibe amin'ny tovovavy tokoa izany taovolo izany satria anisany ravaka sy haingo ary maha izy azy ny tovovavy iray izany, eto dia volo tsara rafitra miaraka amin'ny firavaka maro no hita.

Tamboho lehibe iray izay tazana enỳ Ampasanisadoda enỳ miloko mangamanga ary nanaovany izy ireo kisarisarina olona misy lehilahy misy vehivavy ary ahitana soratra ihany koa.

Rehefa ilay tena reraka avy milalao baolina iny ary nahavita enimpolo minitra dia mitady zavatra hosotroana satria tena reraka. Ary manomboka very rano rehefa ilay tsemboka be ka faly rehefa mahita an'ilay olona iray manosika ilay fiarakodia kely misy ronono ao anatiny.

Tena maro tokoa ankehitriny ireo olona liana amin'ny resaka sakafo. Tia mahandro sy tia ahay ikarakara ka nefa mbola tsy mahay. Ny liana amin'izany ianao ka manantòna ny SOAFYAINA fa izy dia afaka mampianatra.

Fiangonana lehibe izay vita avy amin'ny rarivato, tsara haingo tokoa. Misy varavarankely maro be, ary ny tilikambony avo dia avo. Misy sarina voninkazo kosa eo amin'ny lohany.

Ny fitaovam-pianarana anisany kojakoja tadiavin'nyray aman-dreny ankehitriny satria efa foitoana fidiran'ny ankizy izao. Miakatra dia miakatra tokoa ny vidiny ankehitriny satria fidiran'ny mpianatra amin'ity vanim-potoana ity.

Trano fiangonana lehibe, izay hita eo Andohalo eo izy. Vita avy amin'ny vato mafy izy ary misy rihana. Ny tokotaniny koa dia vita avy amin'ny vato ary misy fipetrapetrahana eo aminy.

Tsy hafa-misaraka amin'irony mpanao trano na ihany koa irony mpikirakira fiara irony ny fitaovana. Ny matetika dia toa vita amin'ny vy daholo, ary samy manana ny anjara asany daholo ny tsirairay, ny kely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra.

Anisany fanamarihana sy singa mampiavaka ny orinasa anankiray ny fahaizany maneho ary fampisehoana ny zavakanto mampiavaka azy toy ny : fampiasana litera na fampiasana anarana na ihany koa kisarisary atao ho sary famantarana.

Betsaka mihitsy ilay ankizy amin'izao, tanora, lehilahy na vehivavy no milalao an'ilay kilalao somary akitifitifitra iny fa ny fanontaniana hoe raha alefa manao fitsapana miaramila ve amin'izao dia toa sahy sa any anatin'ireny finday ireny ihany no tena mafy ?

Ny fikarakarana zaridaina tokoa dia tsy vitan' ny vava fotsiny ihany fa maro be ireo fitoavana ilaina amin'izany toy ny : angady, ao ihany koa ireo hety lavabe izay hikapana ireo bozaka, eo ihany koa ny kifafa izay anilihana azy ireo.

Milina fanjairana iray izay vita avy amin'ny vy. Miloko maintimainty ary ahitana sarisary miloko volom-bolamena. Misy kofehy ihany koa eo amboniny izay ampiasaina miaraka aminy. Tena tsara tokoa ny zaitra vita avy amin'itony milina itony.

Singa iray izay fampiasa amin'ny nahandro. Manome tsiro sy hanitra hafa mihitsy ka manintona ny orona ny tsirairay izany hany ka noana avy hatrany vao maheno ilay fofony ka tsy mahandry intsony ny amin'ny roa ambin'ny folo fa andeha hangala-pihinana.

Fiara lehibe iray izay fampiasa eny amin'ny ireny tanim-boly ireny. Tena lehibe dia lehibe miloko maintso maintso ; ahitana ihany koa kodiarana izay tsy matao dalana.

Maro ny kojakoja tazana eny andalambe eny rehefa ilay handehandeha sy hiantsena, indrindra indrindra fa ny antsy. Fa mbola mampatahotra ahy foana hatramin'izao raha hoe misy adala tampoka mihazakazaka be mandeha maka an'ireny dia ahoana no atao?

Anisany fitaovana fampiasany mpandrafitra : ny firaka, ny fandraka ary ny famentarany. Ahitana vy eo amin'ny lohan' izy ireo ary ny tahony kosa dia vita avy amin'ny hazo ; anisany manan-danja amin'izy ireo izany fitaovana izay.

Maro be ireo olona izay tsy tia maizina, kanefa dia farak'izay mahafatifaty sy tena tsara ary azo iaraha-miaina tokoa ny saka. Indrindra indrindra moa fa rehefa ilay miloko maintimainty izy dia hoy ny olona hoe : saka ana-mpamosavy izy. Kanefa tsisy an'izany tompoko !

Sainam-pirenena miavaka tokoa satria misy loko menamena, fotsifotsy, maintimainty ary eo afovoany dia ahitana voromahery izay mivelatra ny elatrany ary maneho fahalehibiazana sy faherezana.

Fampiratiana efa elaela izay natao tao amin'ny kianja be, nahitana fiara maro be mbola tena raitra satria vao avy nafarana tany ivelany. Misy loko marobe : ny fotsifotsy, ny ranom-bolamena fa ny mampitovy azy ireo dia samy mbola manjelanjelatra daholo.

Ny firenena anankiray dia samy manana ny fiandrianam-pirenenany. Manana ny saina ihany koa izy mampiavaka azy ary izy no misafidy ny anaovana azy. Ao ireo manisy loko, ao ny manisy sary. Eto dia miy loko maintsomaintso, menamena ary mavomavo ilay izy ary tsy ahitana sary.

Anisany fanatanjahantena tena tsara ihany koa ny fandehanana amin'ireny kodiaran-droa izay tsy maintsy hatosika amin'ny tongotra ireny satria mitondra fe tena matanjaka ary ihany koa ahafahana mitety toerana maro be izany.

Tafavory matetika any amin'ireny trano fianarana ireny ny ankizy ary mifampianatra lesona; mifampitantara ny angano ary misy mpampianatra ihany koa matetika mandalo amin'izy ireny mijery karazana boky izay azony vakivakiana any an-trano.

Anisan'ny fialamboly tena mahafinaritra ary tena ahazoana zava-tsoa ny famakiana boky. Misy karazany samihafa izy, ao ireo feno soratra fotsiny, ao ireo misy sarisary izay afaka hampiasain'ny ankizy.

Anisan'ny fitaovam-pitaterana any ambanivohitra sy tena fampiasa tokoa ny sarety izay taritin'ny omby . Misy omby roa no mitondra izany ary matetika lalan-davitra no vitan' izy ireo ka tsy mety reraka izy raha tsy efa tena hoe andro marobe no nandehanany.

Samy manana ny hankafizany azy ny vehivavy rehefa hanao volo, indrindra moa fa rehefa lava dia lava. Ao ny avotsitra fotsiny, ao ny halemahana. Misy ihany koa ny mirandrana mba hampisy kisarisarikely eo amin'ny lohany.

Rangahy lehibe iray manao solomaso, toa misy tady ilay izy satria atahorana ho very, miteny eo alohana olona maro be izy ary manao fehi-tenda maintimainty sy fotsifotsy mitsipitsipika ary ny akanjony kosa dia mihaja dia mihaja satria mpanao pôlitika izy.

Loko menamena, izay mitandahatra toa manao hazo fijaliana kely. Maro be izany ary misy zanany koa ny sisintsisiny, miloko fotsifotsy ny tokotaniny, ary izy dia mipetaka amin'ny sainam-pirenena anankiray.

Ny fisaorana hono toy ny fary lava vany ka tsy lany hamamiana. Mahalaza ny atao hoe fary tokoa izany fahamamiana izany, satria avy amin'ireny no anamboarana siramamy; mety azo anamboarana toaka ihany koa anefa na izany aza fa tsy voatery mamy ihany.